Geeshsha carkkoy de'iyo heeran shemppi ekkanawu keehippe ufayssiya sohuwa. Ha sohuwankka maanawu uyanaw ufayssiya.

wolqaama xomoosiyoo heraappe issuwaa keehippe xumidinne irxxi ekkes xeellanawukka giigi uttis.

Wolaytta yettanchchatuppe issoy Diidi Gaagga. Ha yettanchchay daro yettaa wolaytta asaassi mucuridi yexxiya yettanchcha.

Medoosati naa"awu shaahettoosona. Sonne kare medoosata geetettoosona. Kare medoosatuppe issoy godariya.